Tsena kely mitsitokotoko eny amoron-dalana mety ahitana ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy : ny mosoara, fitaratra ho an'ny zazakely, valopy, fono-kahie, kavina, fanalana tain-tsofina ary haigo ho an'ny fanalahidy.